Umuntu ongubaba uhlezi phansi ogqoki ikepesi elomfanekiso wesiphambano esibomvu, ucimezile etshengisela ukuthi uzwa ubuhlungu ejujwa ijekiseni.

Ibhakane elitshengisa izinto ezitshiyeneyo ezimele ziyenziwe ngabantwana. Ibhakane leli lilungiswe ngabantu abasebenza kwezempilakahle. Kulabantwana abalembala etshiyeneyo ebhakaneni lele njalo kulabantwana abenza izinto ezitshiyeneyo.

Umuntu wezempilakahle ubambe izihlathi zomntwana omncane ongani usanda ukuzalwa ethontisela imithi emlonyeni wakhe, umama walowu umntwana ekhangele ebona ukuthi umuthi uyangena na emlonyeni walo umntwana.

Umuntu osebenza kwezempilakahle owesifazana ogqoka impahla zokuvikela umzimba wakhe ukuze engatholi imikhuhlane etshiyeneyo kubantu ayabe ebalapha. Lapha uvala amakhala lomlomo wakhe ukuze azivikele.

Abantu abathathu abavale amakhanda amehlo kanye lomzimba wonke ngempahla abazigqokileyo bezivimbela emikhuhlaneni. Bagqoke amangongolosi alombala omnyama.

Umuntu osebenza kwezempilakahle ugqoke impahla ezimvimbela ukuthi angatholi umkhuhlane owe Covid. Uvale amakhala akhe kanye lomlomo wakhe. Kulomuntu wesi Ghana ongumuntu oyindoda ohleli ngaphansi onguye ohlolwayo

Abasebenza kwezempilakahle babonakala belande abantu lapha abahlala khona, kulomuntu owesilisa omileyo ekhotheme, ejova umuntu owesifazana ingalo yakhe njalo sibona kulamathuluzi amanengi abawasebenzisayo.

Abantu abane abahambayo abasebenza endaweni ezempilakahle babhaquke impahla ezibavimbileyo ukuthi bangatholi imikhuhlane eminengi etshiyeneyo. Bazivale kusukela emakhanda abo konke lezandla kusehla ngaphansi babonakala begqoke njalo izinto ezivikela amehlo.

Umuntu osebenza kwezempilakahle, ugqoke impahla ezimvikela emkhuhlaneni eminengi. Uzivalile kusukela ekhanda kusiyaphansi. Ugqoke lengwane emvalayo emehlweni, lamakhala lomlomo. Kulesigulane esilele embhedeni.

Abantu ababili oyedwa ulaliswe esitulweni ekhamise umlomo wakhe ekhangelwa ngaphakathi komlomo ngumuntu osebenza kwezempilakahle ogqoke impahla ezimvikelayo ezifeni ezinengi angahlangana lazo ma ehlola abantu abagulayo.

Umongikazi uvakatshele abantwana abesikolo. Umongikazi ngowesifazana, ugqoke impahla ezimhlophe njalo ukhanya ejuja umntwana ijekiseni engalweni yakhe, umntwana uyahlekelela umi lombalisi eceleni kwakhe.

Abantu abalezikhundla eziphakemeyo elizweni abenza ngezempilakahle bamile phambili bathathwa umfanekiso wabo. Kulabantu besifazana labantu besilisa njalo sibona lamambodlela awamanzi asetafuleni.

Abantu bezempilakahle basuke balanda abantu lapha abahlala khona ukuze benele ukubajova bevikela imikhuhlane eminengi kulomntwana oyinkazana ohlezi phansi esitulweni ojovwayo engalweni yakhe ngumuntu osebenza kwezempilakahle.

Abantu abasebenza kwezempilakahle basendaweni lapho abantu abamele bejovwe khona. Olezandla eziphethe umjovo esandleni ethatha umuthi phakathi kwembondlela. Kulabantu abamileyo abalindele ukuthi bajove lowo

Abantu abasebenza kwezempilakahle babonakala befuqa isidumbu somuntu osetshonile bona bagqoke impahla ezibavalayo kusukela ekhanda kusiya ngaphansi bekhanya ukuthi bazivimbela esifeni esibulele lowomuntu abanye bebukele.

Abantu abasebenza kwezempilakahle bafake amatafula abo emgwaqweni ukuze abantu benelise ukubafikelela , kulabantu besifazane labantu besilisa abagqoke impahla ezivimbela ukuthi bengabanjwa yimikhuhlane

Abantu abasebenza kwezempilakahle bancedisana ukugqoka impahla zokubavikela ukuze bengahlaselwa yimikhuhlane etshiyeneyo. Bagqoke impahla ezibavimbelayo ukuze bengatholi leyi mikhuhlane. Lezi mpahla zinde.

Ibhakane elitshengisa umuntu wesilisa ogqoke amangilazi ehlekelela. Lokhu ngumfanekiso wabantu abasebenza kwezempilakahle. Utshengisa abantu ukuze bebuye bezothatha umjovo obavikela ukube bethole icervical cancer. Lokhu ngokwelizwe lweGhana ,leRwanda Kanye leCanada.

Abantu abanengi kulabantu abesilisa abakhangelaneyo bexoxisana ngolunye udaba. Abantu laba basebenzela abezempilakahle njalo kulento abayichasiselanayo. Omunye uyakhuluma omunye elalele emkhangele esizwa ukuthi uthini.

Abantu besilisa labesifazana abasebenzela ikhampani yeUNICEF bathatha umfanekiso bebheke ngaphambili behlekelela. Bagqoke impahla ezilembala etshiyeneyo, omunye ugqoke impahla elombala oluhlaza abanye bagqoke imibala ehambelanayo.

Abafana ababili abancane babonakala omunye ethwele itipoti omunye ethwele ibhakede lapho angani ugeza khona izandla. Langemuva kubonakala indlu engayakhekanga kahle engani isifuna ukudilika.

Abantu besifazana bahlezi endaweni ebonakala iyindawo efundisa ngezempilakahle zabantu. Sibona omunye ongani ngumongikazi olebhuku ngaphambi kwakhe onguye obatshelayo obafundisayo.

Ibhakane elezempilakahle elibhalwe 2024 Africa Healthcare, ibhakane leli lisetshenziswa ngabantu bezempilakahle. Ukubonisa abanye abantu ukuthi kuyini okwenzakalayo ngezempilakahle kulowo mnyaka.

Umuntu wesifazane osemakhaya umile ethwele ingane yakhe ezandleni zakhe, uyahlekelela ebambe impompi, ngaphansi kwempompi kulebhakede elimnyama kuyilapho okungena khona amanzi, ngemuva kwakhe kulezihlahla ezinkulu ezilamahlamvu alembala eluhlaza.

Ibhilidi labantu abasebenza kwezempilakahle. Kulomunye ohleziyo abanye bemile, bonke bavale amakhala abo. Kulomuntu owesifazana omileyo okhanya ngani nguye oyelatshwayo. Emaceleni kubonakale amaluba amahle.

Umntwana omncane ukhotheme ngaphansi evulizandla zakhe ekhongozele amanzi aphuma empompini enkulu. Amanzi lawa uyawanatha. Ngemuva kwakhe kulabanye abamlandelayo abafisa labo ukuthatha amanzi.

Abantu besifazana labesilisa babonakala besemhlanganweni njalo beqakeza izandla kutshengisa injabulo. Kulomunye wesilisa ogqoke impahla olombala omhlophe ohleliyo ngaphansi.

Abantu abasebenza kwezempilakahle batshengisa abantu abasebenza emahofisini amakhulu imithi etshiyeneyo isebenza njani. Kulomunye ogqoke isudu ngemva kwabo othatha amapikitsha abo ukuze etshengise kumabonakude.

Abantu abasebenzela kwezempilakahle bahlezi lezakhamizi belande ukuzobelapha imikhuhlane eminengi abangabe belayo. Kulabanye abagqoke amaqhiye abanye bemile bebukele.

Umuntu wesilisa okhalayo, amehlo akhe avuvukile okukhanyayo ukuthi ulesikhathi eside ekhala. Njalo inyembezi lamakhovula kuyehla ebusweni bakhe kutshengisela ukuthi ngumuntu osebuhlungwini.

Abantu abanengi abahleziyo ngaphansi esitulweni abanye bemile bekhangele phambili bethathwa umfanekiso wabo. Bayame umduli wendawo ebonakala iyindawo yabantu abasebenza ngezempilakahle.

Ibhakane labantu abasebenza kwezempilakahle. Ibhakane leli lilomuntu wesilisa okhulumayo kanye lamanye amabala abhaliweyo lapha. Axhwayisa abantu ngumkhuhlane wokugula kwengqondo ukuthi ung aqatshelwa kanjani.

Abantu besifazana abahleli ngaphandle ababili , omunye ubambe ucingo lwakhe esandleni njalo ubonisa omunye owesimame othwele umtwana enyaweni ukuthi yena umzimba wakhe utshisa okungakanani

Abantu abasebenza kwezempilakahle balomhlangano wabo. Kulomuntu wesifazane omileyo phambili ogqoke impahla elombala omhlophe onguye otshela abanye ukuthi bafunda ngokwani. Emdulini sibona kulamabhakane amanengi awezempilakahle.

Umuntu wesifazana ogqoke impahla ezilembala etshiyeneyo, ekhanda uqhiyile njalo ulebhasikiti phezu kwekhanda lakhe ngemuva kulendlu eyakhiweyo kanye lamaluba aphakathi.

Abantu abanengi abahlezi phansi ezitulweni ezilombala omhlophe. Kulabantu besilisa labesifazana abahlezi khonapho. Sibona imota enkalakatha elombala omhlophe evule umnyango. Kukhanya yindawo eyenza ngezempilakahle zabantu.

Ibhilidi elakheke kuhle lilomnyango obanzi ovuliweyo ngaphakathi ku lomduli omhlophe lomunye umnyango njalo, kulethulusi ezinengi ezibonakala phakathi njalo ngaphansi kulombala obomvu.

Omongikazi kumbeni ngodokotela abathathu babonakala bebheke umntwana ophakathi kwamagilazi. Lomntwana uyabe ebelethwe isikhathi sakhe singakafiki. Ngakho uyabe edinga usizo lwemitshina yabantu bezempilakahle ukuze efike isikhathi sakhe.

Umuntu wezempilakahle ohleziyo esitulweni ujova umntwana omncane enyaweni lwakhe, umntwana ubonakala ekhala umama embhekile ,lapha kubonakala njalo omunye umama omileyo ngemuva komuntu wezempilakahle ephethe owakhe umntwana.

Indawo yezempilakahle. Kulesigulane esihleziyo embhedeni esilindwe ukwelatshwa. Kubesokusiba lamabhakede amanengi akhonalapho ahlezi khona kanye lamathuluzi asetshenziswayo.

Iwofisi yabantu abasebenza kwezempilakahle, kulabantu besifazane abathathu abahleziyo, kubeletafula lapho okubhalelwa khona. Omunye walaba bafazi uthwele umntwana omncane ezandleni zakhe.

Abantu besifazane ababili, bonke bahlezi oyedwa elule ingalo yakhe eduduza omunye obambe isihlathi ,lo oyelule ingalo yakhe ugqoke impahla ezimnyama

Ithulusi ezisetshenziswa ngabantu bezempilakahle , phakathi lapha kulamambodlela amabili afakwe phakathi kwe nkomitsho alezinto ezitshiyeneyo ezilinde ukuthi zihanjiswe ziyehlolwa ukubonakala ukuthi kuyini okuphakathi

Umuntu ongumongameli kumbeni u dokotela usendaweni lapho okugcinwa khona imithi eminengi kulamambodlela eshelufini amanengi amambodlela lapha alemibala emihlophe ebhalwe amaphephana amancane ngemuva kwakhe sibona ifasitela elikhulu elingenisa umoya.

Ihofisi enkulu ebanzi yabazempilakahle, kulamakhabathi amanengi alandelanayo kanye lomnyango omkhulu ovaliweyo ngci. Amakhabathi lawa alombala omhlophe kanye kube lombala ongabonakaliyo ukuthi ngumbala onjani.

Esinanyathiselwe emdulini sitshengisa umfanekiso womuntu ofulatheleyo olesifo esihlasela isikhumba somuntu. Umuntu lo ubonakala engumuntu wesilisa. Kutshengisela njalo lengalo ezihlaselwe yisifo lesi.

Umuntu wesilisa uhlezi ngaphansi ekhangele phakathi kwethulusi ezisetshenziswa ngabantu bezempilakahle ukuhlola imikhuhlane eminengi eyabe igulisa abantu emizimbeni yabo. Kulalapho akhangele khona isandla sakhe sibambe kweyinye indawo yethulusi yakhona.

Amambodlela asetshenziswa ngabantu abasebenza kwezempilakahle afakelwa imithi etshiyeneyo encedisa ukwelapha imikhuhlane eyabe ihlasele imizimba yabantu. Imbodlela leyi ilombala omnyama kanye lamabala abhalwe ngombala omnyama lephepha elimhlophe.

Abantu besifazane labesilisa abamileyo lomuntu osebenza kwezempilakahle abagqoke impahla ezilamajazi amhlophe. Abanye bamile esikalini bamkhangela ukuthi mude okungakanani abanye bebukele.

Ibhilidi elakhiweyo ibhilidi leli lilamafasitela amanengi amancane lamakhulu, kube lendawo ngaphezulu lapho abantu abangama khona. Kulebhakane elibotshelwe ezinsimbini ngangaphezuli kwaleli bhilidi.

Abantu abasebenza kwezempilakahle bamile bekhangele phambili. Bagqoke impahla ezivikela imikhuhlane etshiyeneyo. Impahla lezi zivale zivela emakhandabo kusehla kusiya phansi. Bavalile njalo lomlomo wabo kanye lamakhala.

Umuntu wesifazane okhulileyo ogqoke iqhiye ekhanda, uthwele umtwana omncane ezandleni zakhe emkhangele ebusweni, ngemuva Abantwana besikolo abakhulileyo abangani bavela eskolo, njalo liphepha elibhaliweyo lichasisa izinto ze Africa

Abantu abanengi abesifazane labesilisa bahlezi emhlanganweni. Phambili kwabo kuhlezi abantu abelunga elingaphezulu ngemuva sibona njalo emdulini kutshengisela ukuthi yindawo yabafunda ngezempilakahle, kulababantu kulabesifazane labesilisa abangabathungameli..

Abantu abasebenza kwezempilakahle bagqoke impahla ezimhlophe ezibavikela emikhuhlaneni eminengi abangahlangana layo njalo bavalile amakhala abo kanye lemilomo kanye lamehlo abo. Langemuva sibona umuntu wesifazane ongagqokanga impahla ezifanana lezabo kodwa esebenza kwezempilakahle.

Ibhakane elikhulu elixwayisa abantu ngomkhuhlane wecovid-19. Ebhakaneni kulabantu ababili isigulane esihlezi esitulweni kanye lomongikazi ojova isigulane lesi esihlezi esitulweni.

Abantu besilisa labesifazana bamile bekhangele phambili bethathwa umfanekiso. Basebenza endaweni lapho okusebenzela abantu abezempilakahle. Abanye bangikhona balejwabu elimhlophe abanye balejwabu elimnyama.

Amabhilidi amanengi ayakhiweyo ngendlela enhle. Amabhilidi lawa alamafasitela amakhulu kanye kuzobonakala utshani obumilayo obuqunywe ngendlela enhle. Phambili kwalawa mabhilidi kulomgwaqo.

Omongikazi ababili bayabonakala kulowumfanekiso bavalile amakhala kanye lemilomo yabo bagqoke impahla ezombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Omunye umongikazi uyabonakala uthwele umjovo njalo uthatha umuthi ewufaka phakathi.

Abantu abanengi abagoqela abantu abesilisa labesifazane bami ngemva kwebhilidi enkulu eyakhekileyo , kulabafazi abakudala kube labafazi abelunga elesincane, ulamadoda abathathu ami wodwa eceleni aqgoke impahla elombala oluhlazi okwesibhakabhaka.

Ibhilidi elakhekileyo elikhulu. Ibhilidi leli lilamafasitela amanengi njalo amafasitela lawa makhulu. Kulomnyango owodwa ovulekileyo lamaluba phandle alombala oluhlaza ukuze ibhilidi libe lihle.

Abantu besifazana abanengi abasanda kubeletha kumbe abalinde ukuthi babelethe ngaphakathi kwendlu encane lapho abahlezi khona phezu kombheda belinde ukuthi bekhangelwe ngomongikazi.

Ibhilidi elihle elikhulu elakhiweyo, elicecisiweyo ngama luba njalo kulotshani obulombala oluhlaza. Kulabantu ababili abakhothemeyo abadoba idoti ukuze indawo le itshone ihlale njalo iyindawo ele

Abantu ababili abasebenzayo labantu abasebenza kwabezempilakahle. Abantu laba balempahla ezitshiyeneyo ezithungiweyo lezikhwama ezifakwe phezu kwetafula. Kulempahla ezilombala omhlophe kanye lezinye ezilamabala atshiyeneyo.

Umongikazi umuntu wesifazane ugqoke umbala oluhlaza okwesibhakabhaka. Ugqoke impahla ezivimbela ukuthi engatholi imikhuhlane. Uvale ikhanda lakhe kanye lamakhala wasegqoka kanye lento esetshenziswayo esibhedlela ukuze akhone ukuvula indawo ezitshiyeneyo.

Ibhilidi elitshengisa lapho okusetshenzelwa khona ngabantu bezempilakahle abakhangele lomuntu oyabe elimele emzimbeni wakhe ngemva kwengozi, lapha yindawo encedisa abantu ukuze bezizwe bengcono sibona ngamafasitela amakhulu.

Ibhilidi elikhulu labantu abasebenza kwezempilakahle, kulamabhakane akhona eceleni kwaleli bhilidi, kanye lamaluba amahle labantu abahambahambayo. Abasebenza kwezempilakahle, babonakala ngokugqoka amabhatshi amhlophe ngaphezulu.

Ibhilidi elakhekileyo okubonakala angani kusendaweni lapho okusebenza khona abantu bezempilakahle. Kulemota ebonakalayo njalo emileyo. Eceleni kwemota kulomuntu osebenza kwezempilakahle obonakala ngokugqoka ibhatshi elimhlophe ngaphezulu.

Ibhilidi elikhulu, ibhilidi leli litshengisa lapho okuhamba khona abantu njalo lamafasitela amakhulu, eceleni kulamaluba amahle aqunyiweyo kanye lotshani obumila kuhle, kulenzimbi emaceleni kwalawo mabhilidi.

Abantu abesifazana ababili. Oyedwa uyisigulane omunye engumongikazi. Oyisigulane, bamkhangela bemhlolisisa amehlo akhe amenza engayenelisi ukubona kahle, befuna ukumelapha.

Umuntu wesifazana ongumongikazi ubonakala elungisa imithi etshiyeneyo emakhabothini ukuthi eyibala njalo ukubona ukuthi yenele yini leyo ayaziyo. Ulokulibhukwana esandleni sakhe lapho abhala khona ukuthi imithi mingaki.

Indawo lapho okusebenzela khona abantu bezempila kahle, kulemibheda emithathu engela bantu phezu kwayo. Ngemuva kule fasitela kumbe ngumyango omkhulu otshengisa indawo ngaphandle ukuze ubone kuhle.

Umuntu ubonakala esesibhedlela engezwa kuhle. Ulele embhedeni kume udokotela lemitshina eminenginengi lapho okukhangelwa khona ukuthi izifo ezisemzimbeni wakhe zimenza azwe kanjani njalo sibona kulemitshina eminengi emjovileyo emkhangeleyo.

Abantu ababili abasewofisini yezempilakahle. Owesifazane uhlezi esitulweni uhlolwa ngumongikazi ukubona ukuthi inhliziyo yakhe ihamba kahle na. Umongikazi ukhotheme ukuthi alalelisise, azwisise ukuthi kungabe kulesifo yini.

Umuntu ongezwa kahle ubonakala ehlezi esibhedlela umuntu lo ingalo yakhe ifakwe imitshina eminengi engani imdonsa kumbeni imfaka igazi. Kulomtshina olamanombolo amanengi lapha okubaliweyo khona lapha esibona khona njalo ugqoke into etshengisela isikhathi.

Umongikazi kumbeni ngudokotela ogqoke impahla emhlophe ubonakala ekhotheme phambi komuntu ongubaba ogqoke ibhatshi ngengalo eyodwa ulindelwe ukuthi ingalo yakhe ihlatshwe ijekiseni.

Ithulusi esetshenziswa ngabantu bezempilakahle, ukukhangela ukuthi umuntu uzwani ezifweni zakhe ezisemzimbeni. Lethulusi isetshenziswa ukukhangelwa ihigh blood pressure yomuntu ongezwa kuhle ngokujovwa emunweni ukuze kuphume ukuthi uzwani.

Abantu besifazane ababili babonakala kulompikitsha. Kulomunye ongumuntu omdala olele phansi oncediswa ngumongikazi ukuthi isandla sakhe sisebenze kahle, esihambisa phansi langaphezulu, njalo uqamele umqamelo omhlophe.

Abantu bezempilakahle basewofisini yomunye wabo. Phambili kwabo kulomtshina omkhulu kanye lomuntu wesifazane ohlolwayo. Kulobaba omileyo, ochasisa izifo ezitshiyeneyo kwabanye, abanye belalele.

Umuntu wezempilakahle uxwayisa umuntu oyisigulane olele embhedeni umtshela ngezifo ezimlandela emzimbeni wakhe ,lo olele embhedeni ulalelisisile ukuze azwisise okukhulunywa ngakho lo owempilakahle eqhubekela phambili

Ogula ngesifo sengqondo ulekhanda lakhe elibuhlungu. Ngapha uhamba eqhuqha. Ngumuntu owesilisa osengani usekhulile. Ulesandla esitshengisayo ukuthi indawo emzwisa ubuhlungu kusengqondweni yakhe.

Amathambo awomhlane awomuntu ayabonakala kulo umpikitsha. Kulethambo elilodwa eliqamukileyo ithambo leli litshengisela ukuthi iqolo lomuntu liqamuka kanjani ukuze engayenelisi ukuhlala phansi okubizwa kuthwa yiOstereoporosis.

Abantu abane abasebenza kwezempilakahle babambisane ithuluzi ezisebenziswa endaweni zabantu abangezwa kuhle. Kulabantu besilisa abathathu kube lomuntu owesifazane oyedwa bonke bagqoke izinto ezivimbela imikhuhlane ukuthi ingangeni evala amakhala lemilomo.

Umuntu wesifazane ulele embhedeni ubambe isisu sakhe kukhanya ukuthi umithi. Emunweni wakhe ulendandatho ebonakalayo eyomtshado kulomuntu wesilisa omkhangeleyo ongudokotela onguye omkhangeleyo ukuthi abone ukuthi uzwa njani.

Umuntu wesifazane ubambe ingalo yakhe ebuhlungu ngeminwe yakhe emine. Indawo lapho ofithizele khona kungani kulobuhlungu abuzwayo. Ulenwele ezimnyama, njalo ukhangele ngaphambili kulendawo ayikhangeleyo kulezihlahla eziluhlaza.

Abantu abasebenza kwezempilakahle bahlangene phakathi kwendawo lapho abasebenzela khona. Bonke bagqoke impahla ezilombala oluhlaza. Bavalile amakhala lemilomo yabo ukuze kungabi lemikhuhlane ebahlaselayo.

Abantu besilisa ababili oyedwa wangkhona uhlezi phezu kombheda omunye wangkhona ubambe unyawo lwakhe. Kulomfanekiso wedolo elizwa ubuhlungu. Omunye uzama ukumelula.

Umtshina osetshenziswa ngabantu abasebenza kwezempilakahle. Umtshina lowu utholakala ezibhedlela njalo kulombheda obonakala ulomuntu olele phezu kwawo oyisigulane ongezwa kuhle kusetshenziswa lowo mtshina ukumelapha.

Abantu ababili abesifazana abasebenzela kwabantu bezempilakahle. Oyedwa uhlezi ngaphansi, omunye umile ekhotheme. Emdulini kulebhakane elikhuluma ngomkhuhlane wetshukela.

Abantu ababili abesifazana abasebenza labantu abezempilakahle. Omunye uhlezi phansi omunye emile ekhotheme. Emdulini kulebhakane ledayibhethisi umkhuhlane wetshukela.

Umongikazi owesimame umile ebambe umtshina. Ngaphansi kwakhe kubonakala umuntu ongezwa kuhle owesilisa elele phansi elinde ukuthi ahlolwe ngumongikazi lo.

Umuntu wesilisa usehofisini yabantu abasebenza ngezempilakahle, ukhombele umtshina omkhulu osetshenziswa ngabantu mabehlola umzimba womuntu ongezwa kuhle. Uyaxwayisa abanye ebazisa ukuthi umtshina lo usetshenziswa njani.

Umtshina osetshenziswa ngabantu bezempilakahle ukukhangela umzimba womuntu, lapha sibona kulendawo lapha umuntu alala khona lapha kulomqamelo lomtshina lo ophezulu osetshenziswa ngumongikazi kumbeni ngudokotela ukuhlola umzimba womuntu.

Umuntu othiwa yiDPX mountant osetshenziswa ngabantu bezempilakahle ukwelapha izifo ezitshiyeneyo emzimbeni womuntu. Umuthi lo ulembala, ulephepha eliwuvalileyo olombala omhlophe khanya wasuvalwa ngesivimbo esincane.

Abantu ababili abesifazana basehofisini yabantu abasebenza emahofisini abantu abezempilakahle. Kulomtshina omkhulu abawukhangeleyo abayiwo abawuhlolayo ukubona ukuthi ungancedisa njani izigulane.

Ithuluzi ezisetshenziswa ngabantu abasebenza kwezempilakahle ezinenginengi ziphakathi kwewofisi lapho okusetshenzelwa khona. Ithuluzi lezi zilemibala emhlophe kanye lemibala enjenge eluhlaza okwesibhakabhaka.

Amathulusi asetshenziswa ngabantu bezempilakahle ukuhlola izifo ezitshiyeneyo emzimbeni womuntu kulamagabha afakiweyo lapha ayiwo asetshenziswa ukuhlola imikhuhlane eminengi etholakala emzimbeni womuntu.

Amambodlela abekiweyo phezulu kweshelufu ,amambodlela lawa alemibala eminengi etshiyeneyo. Asetshenziswa ngabantu abezempilakahle ukufakela imithi etshiyeneyo esetshenziswa ukwelapha imikhuhlane emzimbeni yomuntu.

Ithulusi ezisetshenziswa ngabantu abasebenza kwezempilakahle. Kulamagabha aphezu kwetafula. Amagabha lawa amanye akhona alegazi ngaphakathi elilindele ukuthi liyehlolwa ngabantu ukuze bebone imkhuhlane ephakathi kwegazi leli.

Imbodlela ephethwe ngumuntu esandleni. Imbodlela leyi phakathi kwayo ibonakala ilomchamo omele uyehlolwa ukukhangela izifo ezinengi ezingaba zihlasele lesisigulane. Imbodlela leyi iyabonakala okuphakathi.

Abantu ababili abasebenza kwezempilakahle, kulabantu ababili abesilisa ababambe umtshina osetshenziswa ukuhlola izifo ezinengi ezitshiyeneyo emzimbeni womuntu omunye uvale amakhala lomlomo wakhe.

ODokotela ababili ababonakala bephakathi kwendlu encane begqoke izigqoko ezilombala oluhlaza bavale njalo amakhala abo lemilomo yabo balungiselele ukuthi batifize umuntu ongezwa kuhle, omunye u Dokotela ugqoke amagilazi ukuthi abone kuhle

Abantu besifazana abahleziyo emhlanganweni kukhanya lindawo yindawo efundisa ngezempilakahle zabantwana abancane ngoba bonke bathwele abantwana abancane engalweni zabo. Kulabantu besifazana abanye abagqoke impahla ezombala obomvu lamaqhiye.

Abantu besifazana abasemhlanganweni bagqoke impahla ezifananayo. Ababili bagqoke amaqhiye ekhanda labo. Abathathu bebambe abantwana bebamunyisa amabele abo phambili kwabo, bayahlekelela kukhanya basemhlanganweni.

Ibhilidi elikhulu elakhekileyo, ibhilidi leli lihle njalo ngaphambi kwalo kulamaluba amancane amilayo, kulesitulo njalo esihlala umuntu ongenelisi ukusebenzisa inyawo zakhe ukuhamba.

Umtshina omncane osetshenziswa ukubamba iBP yomuntu ongezwa kahle ukuthi bebone ukuthi ihambela kuziphi inombolo. Umtshina lo utshengisela inombolo njalo ulombala omhlophe lombala oluhlaza.

Umtshina omkhulu osetshenziswa ngabantu abasebenza endaweni ezitshiyeneyo. Kulomtshina olombala omnyama kubelezinye indawo ezilombala obomvu, ubekwe ngaphansi unamathiselwe emdulini.

Indawo etshengisa izinto ezitshiyeneyo ezitholakala endlini. Kubonakala kulento eqandisayo kanye lesigubhu phambi kwesigubhu kulomuntu omileyo ogqoke impahla emhlophe ngaphezulu wabamba locingo esandleni oluyilo alusebenzisa ukuthatha umfanekiso.

Amathuluzi amanengi atshiyeneyo asetshenziswa ngabantu abasebenza kwezempilakahle amathuluzi lawa abalelwa izinto ezisetshenziswa ukujova umzimba womuntu ma bemelapha befaka imi

Izinto ezisetshenzizwa ngabantu abasebenza kwezempilakahle. Kulesitulo esibonakalayo esilombala oluhlaza. Lesi situlo singasebenza njalo silaliswa ukuze umuntu abonakale amazinyo akhe. Kule dishi njalo ebonakalayo lapho okukhafulela khona umuntu ma ekhangelwa amazinyo akhe.

Umtshina osetshenziswayo ngabezempilakahle umtshina lowu ubonakala ungumtshina owokukhangela amehlo. Ulombala omhlophe njalo ulama glass abonakalayo.

Ithulusi esetshenziswa ngabantu abasebenza kwezempilakahle ,ukukhangela imikhuhlane eminengi etholakala emzimbeni womuntu. Le thulusi ile nombolo ezilokukhanya lapha ezibhalwe ngombala omnyama ezitshengisela ukuba umuntu uphila kahle kumbe hatshi.

Ithulusi ezisetshenziswa ngabantu bezempilakahle. Kulesitulo lapho okuhlala khona umuntu ohlolwayo kanye lomabonakude lapho okuhlala khona udokotela ekhangela ukuthi umuntu amkhangeleyo ulesifo bani esimgulisayo.

Insimbi ezimbili, ezibonakala zisinda ezisebenza emtshineni etshiyeneyo. Insimbi lezi zilombala wesiliva njalo kulabamala amancane abhaliweyo lapha. Insimbi lezi zinga setshenziswa ngabantu bezempila kahle.

Ithulusi esetshenziswa ngabantu abasebenza kwezempilakahle. Ithulusi leyi isetshenziswa ukugebha amathambo omuntu ma engezwa kuhle ukuze bewalungise , ithulusi esetshenziswa ngabodokotela kumbe ngomongikazi

lmishina esebenziswa ngabantu bezempilakahle eminengi iyabonakala emdulwini, sibona indawo lapho umuntu ageza khona izandla kanye lalapho adonsa khona amaphepha okuthi izandla zakhe ma zimanzi ziwome kanye lebhokisi ele sphambano esimhlophe.

Ithulusi elisetshenziswa ngabempilakahle odokotela ukuhlola imikhuhlane eminengi emuntwini. Ithulusi le yaziwa njengokuba yisethoskophu ihlola ukuthi igazi lomuntu lihamba ngendlela okumele lihambe ngalo yini emzimbeni.

Ithulusi ezisetshenziswa ngabantu abasebenza kwezempilakahle ukukhangela izifo ezitshiyeneyo ezingabangela ukuthi abantu bagule emzimbeni. Leyi thulusi isetshenziswa ukufakwa endlebeni yomuntu ukuze babone ukuthi endlebeni kuyini okuhlukumeza umuntu.

Ithulusi esetshenziswa ngabantu abangeneliyo ukusebenzisa inyawo zabo nxa behamba. Leyithulusi ngeyelunga elaphezulu njalo iyabiza entengweni, ilamaviri asetshenziswa ukuthi ihambe lezinto ezisebenzisa ukuthi uhambe ngayo isebenzisa igetsi.

Ithuli esetshenziswa ngabantu abasebenza kwezempilakahle bekhangelane lendlebe, iyafakwa phakathi kwendlebe ihlola ukuthi indlebe ingabe isizwa ubuhlungu bani njalo kubangelwa yikwiyini kuleyinye ithulusi enkulu eyinye incane.

Umabonakude osetshenziswa ukuthi abantu bebone izinto ezenzakala kwamanye amazwe. Kulomfanekiso omuntu obuka izinto eziphakathi lapho. Kulenombolo kanye lamabala amanengi abhaliweyo ngombala omnyama phezu kwawo.

Umuntu wesifazane ofulatheleyo, ugqoke ibhodi emhlophe. Wasegqoka lebhanti elinkalakatha elisetshenziswayo ukuthi isisu sibe sincane esilombala oyi brawuni. Ubambe izandla zakhe ngaphambili.

Amakhabathi, amakhulu amhlophe, alamafasitela atshengisela okuphakathi asetshenziswa ngabantu bezempilakahle ukugcina imithi, eyiyo esetshenziswa ukwelapha izifo ezihlukeneyo ezibangela ukuthi abantu begule ezibhedlela.

Umtshina osetshenziswa ngabantu abasebenza kwezempilakahle , umtshina lowu ubonakala ulomabonakude otshengisa izinyo lomuntu elibolileyo, njalo sibona isandla sikadokotela esikhombela lelo zinyo elibolileyo.

Umtshina osetshenziswa ngabantu abasebenza kwezempilakahle ukulapha imikhuhlane etshiyeneyo emzimbeni womuntu ongezwa kuhle. Imitshina lo kulomabona kude kuyilapho ababona khona behlola ukuthi kungaba kuyikuyini oku.

Inkalakatha yomtshina, elembala owesiliva ibonakala ihlezi amadoda amabili. Omunye uhlezi ngaphezulu, omunye emile egqoke impahla ende elombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Kubonakala izihlahla ngemuva kanye lomduli oyakhelweyo.

Ithulusi esetshenziswa ngabantu abasebenza kwezempilakahle. Ithulusi leyi yaziwa ngebizo lokuthi yisigelo. Isigelo lesi sisebenza izinto ezitshiyeneyo ekuqumeni lekuvuleni umzimba womuntu.

Umntwana omncane osanda kuzalwa. Umntwana lowu uzalwe isikhathi sakhe singakafiki ngakho bamfaka phakathi kwalento okubizwa kuthwa yi incubator, eyiyo encedisa umntwana obelethwe isikhathi sakhe singakafiki ukuthi akhule kuhle ukuze alulame.

Umtshina osetshenziswa ngabantu bezempilakahle. Lo umtshina uyakhanya ukuthi usebenzisa amagetsi njalo ulomabona kude abawusebenzisayo lapho abatobedzayo ukuze kuphume izinto abazifisayo.

Ithuluzi esetshenziswa ngabantu bezempilakahle ukukhangela ukuthi umuntu ulesifo bani asizwa ubuhlungu emzimbeni wakhe, leyi ithuluzi isetshenziswa ukukhangela ukuthi inhliziyo ukuthi isebenza kuhle, yaziwa ngesilungu kuthwa yi stethescope.

Umtshina olombala omnyama osetshenziswayo ngabezempilakahle ukuze bebheke izifo ezisemzimbeni womuntu. Sibona umabonakude lapho ababona khona izifo eziyabe zikhathaza umuntu emzimbeni wakhe.

Isitulo esisetshenziswa ngumuntu ongenelisiyo ukusebenzisa inyawo zakhe ukuze ahambe njengabanye. Isitulo leso sazakala njengokuthi yiwili tshe. Isitulo leso njalo silombala omnyama lesiliva njalo lendawo yokufakela inyawo zomuntu lowo.

Ingowane egqokwa ngabantu bempilakahle ukuze bevale ikhanda labo bevikela imikhuhlane eminengi lokuvikela lowo oyabe egula ukuze engatholi inwele lapha ababe besenza khona bemvula ukuze bemelaphe.

Umtshina omkhulu osetshenziswa ngabantu abasebenza kwezempilakahle umtshina lowu uyasetshenziswa ukuhlola imikhuhlane emnengi emzimbeni yomuntu. Umtshina lo njalo ulombala omhlophe ube lezinyi ndawo ezilombala omnyama.

Ithulusi esetshenziswa ngabantu bempilakahle ukukhangela izifo ezitshiyeneyo emzimbeni womuntu. Ithulusi leyi ilomabonakude lapho okuphuma khona inombolo eyezifo zangkhona eziyabe zigula umuntu emzimbeni wakhe. Kuthi njalo kulendawo lapho okutobedzwayo okukhanyayo ukuthi kuyini okubuhlungu.

Imitshina eminengi esetshenziswa ngabantu abasebenza kwezempilakahle. Imitshini leyi itshiyene njalo eyinye ilabomabonakude abasetshenziswa ukuhlola izifo ezinengi ezingahlasela umuntu emzimbeni.

Ithulusi engumtshina esetshenziswa ngabantu abasebenza kwezempilakahle. Ithulusi leyi ikhangela ukugula komuntu ongabe engezwa kuhle ngomkhuhlane weBP. Kulenombolo ezibhaliweyo zitshengisa ukuba umuntu ugula okungakanani.

Ithulusi esetshenziswa ukuhlola umkhuhlane weCovid 19 oyabe usemzimbeni womuntu. Kulezandla ezithwele leyo thulusi. Izandla lezi zigqoke amagilavusi, awombala oyisibhakabhaka.

Iperfume elebhokisi elimhlophe elilaliswe eceleni kwalo yona iperfume imile eceleni kwebhokisi kubonakala lapha. Iperfume leyi ibhalwe drug njengebizo lang khona. Ilombala ocitsha ube mhlophenyana.

Amabhokisi amabili awomuthi wokukhwehlela, abhaliwe ukuthi ngumuthi okhangela ngokukhwehlela njalo lesifuba esivimbeneyo. Alemibala emibomvu eyegolide kanye lamabala abhalwe ngokumhlophe.

Umuthi wokukhwehlela olegabha elibomvu, lesivalo esibomvu ubonakala ubhalwa Tonin Cough Syrups. Ulombala obomvu lombala omhlophe.

Amaphilisi asetshenziswa ngabantu bezempilakahle ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo emzimbeni womuntu. Kulebhokisi lapha elilombala omhlophe ,lombala oluhlaza kanye lombala omnyama. Wona amaphilisi alombala oluhlaza.

Amaphilisi asetshenziswa ngabantu abasebenza kwezempilakahle. Amaphilisi lawa alembala etshiyeneyo. Ibhokisi lamaphilisi lilombala obomvu kanye lombala omhlophe kube lomfanekiso womuntu wesilisa lowesifazane ababambeneyo.

Imithi esetshenziswa ngabantu bezempilakahle ukuze belaphe izifo ezitshiyeneyo emzimbeni womuntu, eminye imithi isemagabheni amancane ,eminye isemagabheni amakhulu, Kanye lemithi esetshenziswa ukujova abantu lamaphilisi

Imithi esetshenziswa ukwelapha izifo esihlasela abantwana. Imithi leyi iyabonakala ukuthi kulomuthi omkhulu lomncane, kuhamba ngelunga lokukhula komntwana ukuthi yiwuphi omsebenzela ngcono.

Amaphilisi aziwa njengokuthi amaAntibiotic asetshenziswa ngabantu bezempilakahle ukuthi alwisanise imikhuhlane eminengi engatholakala emzimbeni yomuntu. Amaphilisi lawa alombala omhlophe njalo lebhokisi lawo alombala omhlophe, amanye amabala abhalwe ngombala omnyama.

Amaphilisi amabili alombalo oluhlaza okwesibhakabhaka, asemfanekisweni lowu njalo besekubonakala legabha elimhlophe elibhalwe Fayiza. Le yimithi esetshenziswa ukwelapha isifo.

Umuthi osetshenziswayo ngumjovo ma umuntu engezwa kuhle. Umuthi lo kulebhokisi langakhona elombala oluhlaza kanye lombala omhlophe kubesekusiba lomuthi wangikhona eceleni otshengiswayo oyiwo lapho okufakwa khona umjovo.

Umuthi osetshenziswa ngabantu bezempilakahle ukwelapha isifo sokukhwehlela kanye lokuvimbana kwesifuba. Umuthi lo uphakathi kwebhokisi waziwa njengokuthi yi Prospan. Ibhokisi leli lilemibala ebomvu, emhlophe kanye lamabala abhalwe ngembala emnyama.

Imithi emithathu etshiyeneyo eye Avapro etshengisela ukuthi ngamaphilisi owokunathwa ngabantu abangezwa kuhle alamagabha amancinyane alamakona abonakalayo. Amagabha la amhlophe.

Umuthi okuthwa yi Benylin usetshenziwa ngumuntu ongezwa kuhle okhwehlelayo njalo ebanjwe yisifo sesifuba. Umuthi lo ubonakala ibhokisi langkhona lilombala oluhlaza kanye lombala omhlophe njalo kulombala obomvu.

Amagabha amabili ayabonakala ayatshengisela ukuthi ngamagabha awemithi egcotshwayo emzimbeni ukuze ukuba umuntu abe lesikhumba esihle, amagabha lawa athwa yiBee magic asetshenziswa ngabantu bezempilakahle.

Amaphilisi asetshenziswa ngabantu abasebenza kwezempilakahle ukwelapha izifo ezitshiyeneyo emzimbeni womuntu. Amaphilisi lawa amhlophe njalo alebhokisi elimhlophe, ibhokisi leli libhalwe ngamabala amanyama.

Imithi esetshenziswa ngabantu abasebenza kwezempilakahle. Imithi leyi isetshenziswa ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo emzimbeni womuntu. Kulebhokisi elamaphilisi kanye legabha lapho amaphilisi ahlala khona.

Umuthi osetshenziswa ngabantu bezempilakahle ukwelapha izifo ezitshiyeneyo ezihlasela abantu emzimbeni wabo. Lumuthi olapha welapha ihigh blood pressure emzimbeni womuntu. Ngakho engawuthatha uyavikeleka.

Imithi esetshenziswa ukwelapha izifo ezitshiyeneyo emzimbeni kulamaphilisi alembala oyibhurawuni afakwe ngaphansi lona igabha lilombala omhlophe lamabala abhalwe ngombala obomvu lokunye okubhalwe ngamabala aluhlaza. Iphepha leli liyakhanya ukuthi litshengisa Ibhokisi elelapha imkhuhlane.

Imithi esetshenziswa ngabezempilakahle ukwelapha izifo ezitshiyeneyo emzimbeni womuntu. Imithi leyi yelapha inhliziyo yomuntu ma itshiselwa kakhulu engenelisi ukuthi aginye kumbeni aphefumule kahle, kulebhokisi langikhona.

Umuthi osetshenziswa ngabezempilakahle ukwelapha ukukhwehlela lokuvimbana kwesifuba, ibhokisi lomuthi lowu lilombala oluhlaza libe lombala obomvu lombala omhlophe lamabala abhalwe ngombala omnyama.

Iphepha eliyilo elivala umuthi wokukhwehlela. Umuthi lo kuthiwa yi Sore throat spray okukhanyayo ukuthi ngumuthi wokukhwehlela. Ulemibala oluhlaza kube lombala obomvu okubonakalayo lenombolo kanye lokuthi umuthi wakhona unathwa kanjani.

Imithi esetshenziswa ngabantu abangezwa kuhle ukwelapha izifo emzimbeni ,kulegabha elibonakala libhalwe guard sugar njalo kubonakala umfanekiso lowu ulezinto ezilombala obomvu leligabha lilombala omhlophe

Igabha lamaphilisi elisetshenziswa ngabantu bezempilakahle ukwelapha izifo ezitshiyeneyo emzimbeni wabantu. Igabha leli libhalwe ukuthi ngamaphilisi awe AC- GLUTHATHIONE asetshenziswa ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo. Igabha leli lilemibala emhlophe kanye lemibala emnyama.

Amaphilisi asetshenziswa ngabantu bezempilakahle ukwelapha imikhuhlane eminengi etshiyeneyo. Amanye amaphilisi ayakhanya ukuthi ake asetshenziswa amanye akakasetshenziswa. Kulamabhokisi alapho okuhlala khona amaphilisi lawa ngemuva.

Umuthi wokukhwehlela osizayo ma umuntu ekhwehlela njalo elesifuba sakhe esibuhlungu ,yimithi eyandise ukunikwa ngabantu abezempilakahle ,kulamabhokisi atshiyeneyo kanye lomuthi wakhona ovaliweyo phezulu

Imithi emithathu ibonakala kulompikitsha imithi leyi isetshenziswa ukungezelela izinto ezifunakalayo emzimbeni ma umuntu engezwa kuhle , kwazakala njengokuthi yi drip kungamanzi wona ayabe elezinto ezitshiyeneyo ezelapha umzimba womuntu

Ithulusi esetshenziswa ukujova umuntu ma elomkhuhlane, usetshenziswa ngabantu bezempilakahle. Kulombala omhlophe kanye lamabala amancane abhalwe ngombala omnyama ochasisayo ukuthi kuyini okuphakathi kwalowo mjovo.

Amaphilisi asetshenziswa ngabantu bezempilakahle, amaphilisi lawa asetshenziswa ukwelapha imikhuhlane eminengi etshiyeneyo emzimbeni womuntu. Alembala obomvu njalo ibhokisi langikhona lilombala omhlophe lamabala abhalwe ngombala omnyama.

Umuthi osetshenziswa ngabantu bezempilakahle umuthi lowu ubizwa ngegama okuthwa li nitric boost. lnitric boost ngamaphilisi asetshenziswa ukukhangela umzimba womuntu ukuze umuntu alulame aphilekahle.

Umuthi wokukhwehlela ufanekisiwe kulowumpikitsha ulebhokisi langakhona elilombala omhlophe kanye lombala oluhlaza lombala oluhlaza okwesibhakabhaka njalo sibona eceleni kulegabha lalowomuthi olapha ukukhwehlela lesifuba esibuhlungu.

Amaphilisi amanenginengi abonakala kulomfanekiso. Amaphilisi lawa elapha imikhuhlane eminengi emzimbeni yemuntu. Amanye amaphilisi lawa alombala oluhlaza amanye alombala oyibrawuni amanye njalo alombala omhlophe.

Imithi esetshenziswa ngabantu bezempilakahle ukwelapha izifo ezitshiyeneyo emzimbeni yabantu. Umuthi lo owazakala ngokuthi yiAll Derma ukhangela amazwane leminwe lenzipho zabantu ezingamili kahle kumbe ezilezifo ezitshiyeneyo. Kulembodlela yakhona Kanye lebhokisi.

Umuthi osetshenziswa ngabantu bezempilakahle ukwelapha abantwana abangezwakuhle .Lomuthi waziwa njengokuthi yiparacetamol. Uncedisa ukulwisanisa imikhuhlane eyabisemzimbeni yabantwana abancane ukuze balulame.

Imijovo eminengi efakiweyo kulowu umfanekiso. Imijovo leyi isetshenziswa ukwelapha imikhuhlane eminengi nengi lezifo ezinengi ezingahlasela umuntu emzimbeni. Zisetshenziswa ngodokotela labomongikazi ukuze belaphe umuntu ongezwa kahle.

Ithulusi ezisetshenziswa ngabantu abasebenzela okwezempilakahle kulesandla esibonakalayo kulephepha elilomuthi ngaphakathi ongena emzimbeni womuntu ukuze umuntu alulame. Amanzi lawa aphakathi lapha ngamanzi asetshenziswa ngabantu bezempilakahle.

Amambodlela amabili asetshenziswa ngabantu bezempilakahle. Amambodlela lawa alemithi phakathi asetshenziswa ukwelapha izifo ezitshiyeneyo emzimbeni wabantu, yikho lapho okujovwa khona ukuze kuphume umuthi ofakwa emzimbeni womuntu.

Ibhokisi elikhanya lingelamaphilisi owokulapha izifo ezitshiyeneyo ezibalela isifo sobuhlungu emzinjeni. Ibhokisi leli liyakhanya ukuthi ngamaphilisi amhlotshana. Ibhokisi leli njalo lilombala oluhlaza lombala omhlophe.

Amaphilisi asetshenziswa ngabantu bezempilakahle ukwelapha izifo ezitshiyeneyo emzimbeni womuntu, amaphilisi lawa afakwe ekhabothini lapho afakwe kahle kukhanya ukuthi ayathengiswa amanye asemagabheni amanye asemabhokisini.

Igabha elamafutha asetshenziswa ukugcoba umzimba, amafutha lawa ngamafutha awanikwa imvumo ngabantu bezempilakahle ukuthi angancedisa ukwenza ijwabu lomuntu libukeke njalo libelihle, amafutha lawa aziwa njengebizo lokuthi yivensiya.

Umuthi osetshenziswa ngabantu abangezwa kuhle ma ehlanza umuthi lowu uphakathi kwephepha njalo ulombala obomvu ubhaliwe ukuthi nausea, lapho sibona njalo okulendawo ezimbili lapho ezisetshenziswa ukuthi singene emzimbeni ezelapha umuntu

lmithi esetshenziswa ngabantu bezempilakahle ukwelapha izifo ezinengi emzimbeni wabantu. Ibhokisi elilamaphilisi litshengisa ukuba izinto ezinengi ezelatshwa ngabantu amaphilisi lawa alamaphepha awesiliva.

Iphetshana elitshengisa umuthi osetshenziswayo ngabantu abangezwa kuhle. Leliphetshana litshengisa ukuthi livela kubantu abasebenza kwezempilakahle. Kulamaphilisi atshiyeneyo kanye lamaluba alungisa lawa maphilisi.

Imithi esetshenziswa ngabantu bezempilakahle ukwelapha imikhuhlane eminengi emzimbeni womuntu. Umfanekiso wokuqala utshengisela imithi esetshenziswayo ukwelapha imikhuhlane kodwa ilentengo yangaphezulu owesibili wona ulentengo yangaphansi.

Umuthi osetshenziswa ngabantu abasebenza kwezempilakahle. Umuthi lo ligabha lamaphilisi obhalwe equate. Ulemibala etshiyeneyo ebalela imibala ebomvu kanye lemibala emhlophe esegabheni.

Umuthi osetshenziswa ngabantu abasebenza kwezempilakahle, umuthi lowu waziwa njengokuthi yi -Profi, usetshenziswa ukunatha lokuvikela imikhuhlane eminengi etshiyeneyo engahlasela umuntu okhwehlelayo.

Ibhakani elitshengisa amaphilisi asetshenziswa ngabantu abasebenza kwezempilakahle amaphilisi lawa ayelapha imikhuhlane eminengi engabe ihlasele umuntu ogulayo emzimbeni isetshenziswa ukuze umuntu alulame.

Amaphilisi asetshenziswa ngabantu abasebenza kwezempilakahle, amaphilisi lawa asetshenziswa ngantu abangezwa kuhle esiswini abagijinyiswa yisisu belomkhulane wohudo, amaphilisi lawa yiwo afakwe kulowu mfanekiso.

Umuthi wokugcobisa owelapha izifo ezinengi emzimbeni. Lo muthi ulungiswe ngabantu abasebenza kwezempilakahle. Umuthi lowu ulegabha elimhlophe njalo lomuthi wakhona mhlophe ngaphakathi.

Amaphilisi asetshenziswa ngabantu abasebenza kwezempilakahle. Amaphilisi lawa asetshenziswa ukwelapha izifo eztshiyeneyo emzimbeni, ezikhangelane lobuhlungu. Amaphilisi lawa aqakathekile.

Ibhakane elilemithi esetshenziswa ngabantu abangezwa kahle. Imithi leyi isetshenziswe ngabantu abalesikhwehlela, njalo labantu abakemkhuhlane yesifo sesifuba. Kulebhokisi kanye lembodlela.

Amaphilisi asetshenziswa ngabantu abasebenzela kwezempilakahle. Amaphilisi lawa asetshenziswa ukwelapha izifo ezitshiyeneyo ezisemzimbeni womuntu, ukuze ubuhlungu bakhe behle engasezwa buhlungu.

Amaphilisi asetshenziswa ngabantu abasebenza kwezempilakahle amaphilisi lawa asetshenziswa ukwelapha izifo ezitshiyeneyo ezingahlasela umzimba womuntu ongezwa kahle amaphilisi lawa ayasebenza kakhulu.

Umuthi osetshenziswa kwezempilakahle. Umuthi lo ungamanzi njalo usetshenziswa ukwelapha izifo ezinengi ezehlukeneyo emzimbeni womuntu Umuthi lo waziwa njengobizo okuthwa yidriphu.

Abantu abesilisa abathathu bathwele omunye umuntu wesilisa abantu laba bathathu abathwele omunye basebenza kwezempilakahle. Kukhanya umuntu lowu abamthweleyo ulimele akezwakahle ngakho bayamncedisa ukuthi bamfake emotweni.

Abantwana besikolo abesilisa labesifazane badlala ibhola lababalisi babo. Kulombalisi wesilisa omileyo egqoke ibhatshi elimhlophe lombalisi wesifazana odlala labantwana laye egqoke ibhatshi elimhlophe.

Umuntu wesifazane uthwele umntwana wakhe ezinyaweni oyinkazana. Umuntu lo ongumama ugqoke impahla zakhe ezinhle njalo uqhiyile ikhanda lakhe. Umntwana lo amthweleyo oyinkazana ulento okuthwa yiLeft cliff.

Umuntu wesifazane osebenza labantu bezempilakahle ukhotheme ebambe umntwana omncane osanda kuzalwa. Uyahlekelela ugqoke into evale ikhanda lakhe ukuze kungabi lezifo eziwela umntwana njalo ugqoke izinto ezivimbele izandla zakhe ukuthi umntwana engatholi izifo.

Umntwana omncane owesifazana uhlezi ekhala eqotsheme elimele unyawo olufakiweyo ilembu lokuthi kuvalwe isilonda. Kulomunye owesimami obonakalayo ebambe unyawo lwakhe engani usebenza labantu bezempilakahle.

Indawo enkulu elabantu bezempilakahle, kulomunye olele embhedeni okhanyayo ukuthi akezwa kuhle. Lomuntu wembathiswe ingubo ezinengi. Kulomuntu wempilakahle okhothemeyo embamba umzimba wakhe ukuze alale kuhle.

Ibhakane elifundisa ngempilakahle yabantwana njalo lokufunda kwabo elizweni lase Rwanda. Kulabantwana abathathu abahleziyo ematafuleni belamabhuku abo abawafundayo ukuze kutshengisele ukuthi imfundo yabantwana iqakathekile.

Umuntu wesifazana ohleziyo embhedeni usesibhedlela osanda kubeletha ethwele amaphahla akhe amabili. Ugqoke iqhiye elombala omnyama njalo ugqoke lempahla elombala omhlophe. Kulomunye umbheda ongelamuntu oseceleni kwakhe.

Abantwana abanengi labantu abadala abesilisa labesifazana, babheke ngaphambili bathatha umfanekiso. Utshengisela imbambo eziphandle. Abantu laba balambile njalo abalakudla. Akulamuntu ohlekelelayo kulomfanekiso.

Ingane kumbe umntwana omncane uphakathi kwe inkhubhetha okuyiyo indawo lapho umntwana avalelwa ma ebelethwe isikhathi sakhe singakafiki ufakwe imitshina eminenginengi encedisa ukuthi aphefumule njalo akhule afike ilunga lokuhamba ngekhaya labazali.

Ibhakane elikhulu ele-RSB, ikhampani ekhangele ukugula kwabantu lokubabhadalela ezibhedlela nxa bengezwa kuhle, njalo kulomfanekiso womntwana omncane ohlekelelayo.

Ibhakane elilungiswe ngabantu abasebenza kwezempilakahle. Ibhakane leli likhangele ukujovwa kwabantwana ukuze belulame. Kulemifanekiso etshiyeneyo, elabafazi ababili kanye labantu besilisa ababili.

Udoli osetshenziswa ngumuntu osebenza kwezempilakahle. Udoli lowu unikwa isifananiso sokuba ngumntwana. Umongikazi ubonakala ehlaba ludoli ukutshengisela ukuthi umntwana angaphathwa njani ma engezwakuhle.

Ibhakane elixwayisa abantu ngomjovo , ibhakane leli lilamabala abhaliweyo ngombala obomvu lombala omhlophe , kulomuntu wesifazane othwele ingane yakhe behlekelela

Ibhakane elilombala oluhlaza, ibhakane leli kusetshenziswa ngabantu abezempilakahle ukuxhwayisa abantwana abasakhulayo ngezifo ezinengi ezingabahlasela. Njalo kulomfanekiso womongikazi obonisa omunye umntwana ukuthi izifo lezi yiziphi.

Abantu abayisithupha, abantu laba bamile bonke begqoke impahla ezimhlophe ngaphezulu. Babambe amabhakane alombala obomvu, bakhangele ngaphambili bethatha umfanekiso wabo. Ngemuva kulezihlahla ezinkulu.

Abantu abasebenza kwezempilakahle balande abantu lapho abahlala khona. Kulomama ohlezi esitulweni ebambe ingalo yakhe eyiyo efakwa umjovo ngumongikazi owesilisa okhothemeyo.

Umuntu osebenza labantu bezempilakahle ugqoke impahla ezimvikelayo emkhuhlaneni etshiyeneyo. Uzivalile kusukela ekhanda kusehla kusiyaphansi, uxhumana lomunye umtshina ophambi kwakhe.

Umuntu wesifazana osebenza kwezempilakahle ophambili komtshina omkhulu lapho abambe umjovo ewufaka phakathi kwembodlela. Ugqoke impahla elilibhatshi elilombala omhlophe. Ngapha sibona kulefasiteli elikhulu elingenisa umoya.

Ibhakane le Rwanda Allied Health Professions council elilombala oluhlaza okwesibhakabhaka, amabala ebhalwe ngokumnyama, laba basebenza labantu bezempilakahle njalo lokwelapha abantu imikhuhlane etshiyeneyo.

Umuntu wezempilakahle uphakathi kwehofisi yakhe ebala iphepha elisezandleni zakhe ugqoke impahla elombala omhlophe ngaphezulu ngaphambi kwakhe phezukwetafula kulemithi eminengi etshiyeneyo ngaphandle kwefasitela kulomuntu obonakalayo emile.

Abesimame ababonakala behlezi ngaphandle befundiswa ngomunye omileyo obonakala angani ngumbalisi kumbe kungaba ngumuntu ovela kwenye I company ozobatshengisa ukuthi kusebenza njani izinto babonakala bekhangelisisa sibili bezama ukuthi bezwisise

Udokotela wesifazane ugqoke impahla emhlophe wasevala amakhala akhe lomlomo wakhe ukuze kungabi lemikhuhlane emthintayo, kubonakala lapha kulomuntu amyelaphayo oleleyo ogqoke impahla emnyama olinde ukuthi ahlatshwe ijekiseni.

Umuntu wesifazane osebenza kwezempilakahle umi phambili kwabantu emhlanganweni ebaxwayisa ngezifo ezitshiyeneyo ezitholakala kulesosigaba. Phansi kwethenti kulabantu abahleziyo abesilisa labesifazana belalele.

Ilabela le Rwandan Society of Psychiatric Mental Health Nurses, libonakaliswa lapha lilombala oluhlaza okwesibhakabhaka njalo kubhalwa amanye amabala phakathi kulabantu ababili abahleliyo bekhangelene kulombala oluhlaza.

Ibhakane le National rehabilitation services, elitshengisa elabantu abasebenza ngezempilakahle zomuntu okweze ngqondo zakhe Kanye lomzimba lomfanekiso wabantu abathathu omdala labantwana abancane emaceleni lombala oluhlaza kanye lombala oluhlaza okwesibhakabhaka lezandla ezivulekileyo.

Abantu bezempilakahle abalande abantu emizini yabo ukuze bebalaphe izifo ezitshiyeneyo. Kulabantu ababili abesifazana lomuntu wempilakahle owesilisa ogqoke ibhatshi elombala omhlophe owelapha abantu.

Umuntu osebenza kwezempilakahle, uhlezi lesigulane, isigulane lesi sihlezi embhedeni. Kukhanya uthathwa igazi ukuze babone ukuthi ulezifo ezinjani emzimbeni wakhe. Umongameli lo ugqoke impahla elombala omhlophe.

Abantu abasebenza kwezempilakahle ababili baphakathi kwewofisi yabo. Owesilisa umile owesifazana uhlezi esitulweni. Kukhanya uhlola izinto ezitshiyeneyo engaphansi komtshina omkhulu.

Abantu abesifazane ababili abasehofisini yomuntu osebenza kwezempilakahle. Bonke baqhiyile amakhanda. Umuntu osebenza kwezempilakahle ubambe ibhokisi lamaphilisi elitshengisa omunye umuntu wesifazana.

Abantu ababili abasebenza kwezempilakahle bagqoke impahla ezimhlophe ezinde ezibavikelayo ukuthi bengatholi imikhuhlane ngaphambi kwabo kulethulusi abazisebenzisayo emsebenzin wabo.

Ibhilidi elithengisa imithi eminengi esetshenziswa ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo emzimbeni womuntu. Ibhilide leli lileminyango evulekileyo ngaphakathi sibona amakhabothi alemithi etshiyeneyo ngaohakathi kwayo eyiyo ethengwa ngabantu abangezwa kuhle.

Ukudla kwabantwana kufakwe emashelufini. Ukudla lokhu kubalela uchago olunikwa abantwana abasanda kuzalwa Kanye lokudla abakuphekelwa khona ukuthi bedle beqinise imizimba yabo okuphakathi kwamabhokisi.

Amabhokisi amaphilisi afakwe emakhabothini. Amabhokisi amaphilisi lawa asetshenziswa ngabantu abasebenza kwezempilakahle ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo emzimbeni yabantu. Amabhokisi lawa alembala etshiyeneyo.

Ibhilidi elikhangele lezempilakahle zabantu. Ibhilidi leli lilamafasitela amakhulu njalo phambi kwayo kulemota emileyo lapho, eceleni sibona kulesihlahla eside lentambo zamagetsi

Amaphilisi afakwe ekhabothini amanengi asetshenziswa ngabantu bezempilakahle ukwelapha izifo emzimbeni zomuntu. Amaphilisi lawa afakwe ngendlela enhle njalo alemibala emitshiyeneyo amabhokisi lawa alemibala emhlophe kanye lemibala ebomvu.

Ibhilidi leSalusi Poly Clinic. Kubonakala njalo kubhaliwe imisebenzi etshiyeneyo abayenzayo. Kubonakala njalo amafasitela lomnyango lapho okungena khona abantu. Ibhilidi leli limhlophe njalo lilophahla.

Ibhilidi elisetshenziswa ngabantu bezempilakahle ukwelapha abantu abagulayo bethengisa imithi lamaphilisi atshiyeneyo imnyango yakhona ivuliwe njalo ilombala omhlophe , kulabantu abangaphakathi abathengayo.

Ibhilidi elikhangela ngezempilakahle zabantu abagulayo konke labangezwa kuhle. Kulemota ebhalwe Sangwa Poly Clinic Ambulance eyiyo esetshenziswa ukuthwala abantu abangezwa kuhle ibaletha kulelibhilidi.

Ibhakane lesikolo eseButare Branch Brothers of Charity. Ibhakane leli litshengisela ukuthi isikolo sikhatshana okungakanani. Kulebhilidi eliseceleni elilamafasitela phambili kwaleli bhilidi kulezihlahla.

Amabhilidi amanengi abonakala edolobheni. Phambi kwamabhilidi lapha emgwaqweni kulemota ezihambayo labantu abahambayo endleleni. Kule bhilidi elibhalwe khalama briya elilombala omhlophe lotshani obumilayo emaceleni.

Amabhokisi awamaphiisi atshiyeneyo alungiswa ngabantu abasebenza kwezempilakahle, ukuze ancedise abantu abangezwa kuhle, ayelapha imikhuhlane etshiyeneyo emzimbeni yabo afakwe ekhabethini.

Imithi emihlanu efakiweyo endaweni lapho okuthengiswa khona imithi nxa umuntu engezwa kuhle. Imithi leyi yelapha ukukhwehlela ezinye izifo ezitshiyeneyo ezisemzimbeni yabantu. Zilemibala emitshiyeneyo elungela umbala omhlophe oluhlaza kanye loluhlaza okwesibhakabhaka.

Ibhilidi elikhulu elibonakala lisedolobheni. Ngaphandle kwebhilidi leli kulezihlahla ezimilayo. Kube lomuntu omileyo kanye lemota. Ibhilidi leli lilomnyango ovulekileyo njalo lilemibala etshiyeneyo okubalela umbala omhlophe lamafasitela amakhulu.

Ibhilidi elithengisa imithi yezempilakahle , ibhilidi leli libonakala kule mithi etshengisiweyo ngemva kwama fasitela kulamambondlela Kanye lamaphilisi angathengwa ngabantu abangezwa kahle

Amaphilisi amanengi asesitolo lapho athengiselwa khona. Amaphilisi lawa abekwe ngendlela enhle emakhabothini ukuze abafisa ukuthenga babone kuhle ukuthi amaphilisi abawafunayo yiwaphi.

Ibhilidi elihle elakhekileyo , ibhilidi leli lisetshenziswa ngabantu bezempilakahle ukuthengisa imithi eminengi etshiyeneyo eyelapha izifo ezingahlasela umuntu emzimbeni ukuze alulame

Imithi eminengi etshiyeneyo esentshenziswa ngabantu abasebenzela kwezempilakahle. Imithi leyi iyelapha izifo ezinengi eziyabe zisemzimbeni womuntu. Eminye yaleyo mithi iphakathi kwama bhokisi eyinye iphakathi kwama mbodlela.

Ibhilidi elikhulu elilamafasitela amanengi leminyango ebanzi ngaphandle kulamaluba amilayo amahlamvu awombala oluhlaza kube lebhakani elibhaliweyo izinto ezinengi ezitshiyeneyo.

Imithi eminengi efakwe ekhabothini. Imithi leyi isetshenziswa ngabantu abasebenza kwezempilakahle. Eminye yaleyi mithi yelapha imikhuhlane efana lokukhwehlela lezifuba ezivimbekileyo.

Abantu abasebenza endaweni yezempilakahle kubonakala abesilisa labesifazana abamileyo bethatha umfanekiso ngumuntu ophambi kwabo bonke bagqoke impahla engamajazi elombala omhlophe njalo bavalile amakhala abo kanye lemilomo yabo ukuze bengabi lezifo ezibabambayo.

Izitulo lamatafula okulungiswe kuhle ngaphansi kwethenti. Indawo lezi zilungiselelwe ukuthi kubuye kuzohlala abantu abazofundisa abantu ngezempilakahle zomzimba. Kulemithi etshiyeneyo ematafuleni lawa.

Abantu abasebenza kwezempilakahle balande abantu lapha abahlala khona, lapha babonakala besendaweni edlalelwa ibhola, abanye bahlezi ezitulweni abanye bamile. Abezempilakahle yilaba abagqoke amabhatshi amhlophe, abantu yibolaba bamile begqoke impahla zabo.

Abantu abanengi abasebenza kwezempilakahle bagqoke impahla ezilombala omhlophe ngaphezulu. Balande abantu lapha abasebenzela khona. Kulabantwana besikolo abasemphakathini khonalapho.

Abantu abanengi abesigabeni babuthene besenza ilima kanye lamasotsha. Amasotsha lawa kulamasotsha awesilisa lawesifazana ababambe amaluba abawasimayo kuleyindawo. Emaceleni kubonakala abanye bemile bebabukele.

Ibhakane elisetshenziswa ngabantu bezempilakahle, ibhakane leli lilombala oluhlaza kanye lamanye amabala abhalwe ngombala omhlophe lomnyama. Ngemuva kulomuntu wesilisa omileyo ongani uyahamba ekhangele lelibhakane omi phansi kwendawo evalekileyo.

Ibhakane le Butaro hospital Northern Province , amabhilidi ayakhekileyo amahle alophahla olombala obomvu ,olezihlahla ezilombala oluhlaza kanye lalabo abayibo abancedisayo

Abantu abezempilakahle babuye bafaka indawo yabo lapho abasebenzela khona belande umphakathi. Abantu bomphakathi bamile belandelana befuna ukuhlolwa ngabantu abezempilakahle, lapho abayabevejova bekhangela imikhuhlane etshiyeneyo emzimbeni yabo.

Abantu abasebenza labezempilakahle babonakala behlezi phansi kulomuntu ongudokotela owesilisa ojova umuntu wesilisa ohlekelelayo ngemuva kulabantu besifazane ababili abahleziyo ebhentshini omunye wesilisa emile ebabhekile.

Abantu abasebenza ngezempilakahle babonakala bebanengi belande abantu lapha abahlala khona. Kulomuntu owesifazane ohlezi esitulweni ogqoke impahla elombala omhlophe ehlekelela ejova umntwana omncane engalweni yakhe umamakhe ebukele.

Abantu besilisa babonakala begcwele umgwaqo omkhulu lapho okulendawo ezithengiselwa khona impahla. Babambe ibhakane elikhulu elikhuluma nge Cancer isifo esihlasela abantu abesidoda.

Umuntu osebenza kwezempilakahle ujova umuntu wesilisa ohleziyo ingalo yakhe ivezeke ngaphandle. Umuntu lo owesilisa ugqoke impahla elombala omhlophe njalo ukhotheme ukuze ajove lomuntu wesilisa ohlezi esitulweni.

Abantu besifazana labesilisa babonakala behlezi phansi etshanini kungani ngumhlangano kulomuntu kulowesilisa omileyo phakathi kwabo ebaxwayisa ngodaba. Ngemuva kubonakala izihlahla ezinde lentaba.

Abantwana besikolo abesilisa, abanengi baphakamise izandla emoyeni, kukhanya ukuthi bathabile ngokudlala kwabo kwebhora sebenqobile. Kulababalisi abaphakathi kwabo, abaphakamise umvuzo wabo.

Abantu besifazane labesilisa basemgwaqweni bethwele ibhakane elikhulu, abantu laba basebenza ebantwini abayenza okwezempilakahle, ibhakane leli lilombala obomvu lomhlophe lamabala abhaliweyo.

Abantu babuthene emhlanganweni. Kulabantu besifazane labesilisa. Kulomuntu wesilisa oyedwa omileyo phakathi kwabo ebaxwayisa ngalomhlangano. Kulabanye abesifazana abaqhiyileyo amakhanda.

Abantu abase mgwaqweni, kulabantu besifazane labesilisa ,baphathe ibhakane elikhuluma ngokuqakatheka kokuphanana amandla elizweni ,kulabanye ababonakalayo belamaqhiye abomvu

Ibhakani elisetshenziswa ngabantu abasebenza kwezempilakahle .Ibhakani leli likhuma mayelana ngo mkhuhlane wetshukela. Kulezitulo ngaphansi ezimhlophe kube labanye abantu abamileyo.

Abantu abasebenza kwezempilakahle balande abantwana besikolo. Abantu abasebenza kwezempilakahle bagqoke impahla ezimhlophe ngaphezulu. Phambi kwabo kulamatafula. Kulamabhilidi abonakalayo lezihlahla.

Abantu ababili abathandanayo umuntu wesilisa lowesifazana bame duzeladuzane, amakhanda abo ethintene. Umuntu wesifazane ulenwele ezinkulu lowesilisa laye ulenwele ezinkulu.

Abantu abesifazana labesilisa babonakala bethatha umpikitsha lapho okukhulunywa khona ngokuthi abantu besenzise izinto ezinengi ezivimbela ukuthi abantu bengamithi njalo bengabambi imkhuhlane etholakala ecansini.

Abantu ababili abasehofisini yabantu abasebenza ngezempilakahle. Kulomuntu wesifazane ohlezi esitulweni ogqoke impahla emhlophe kanye lomuntu wesilisa ohlezi kwesinye isitulo emxwayisa ngodaba mayelana ngempilakahle yakhe.

Abantu abanengi abahlabelayo bahamba emgwaqweni. Abantu laba babambe ibhakane elikhulu elitshengisela umuntu ongabonakaliyo ukuthi ngowesimame ogqoke impahla ebomvu.

Ingane ebonakala iphakathi kwesisu sika nina wayo, ingane leyi ingaba ilenyanga ezincane iphakathi kwesisu kodwa ingane esakhula esiswini elindele ukuthi ibelethwe lo ngumfanekiso otholakele ku mongikazi obonakalisa ukukhula kwengane.

Abantu bezempilakahle balande abantu lapho abahlala khona kulomuntu wesifazana ogqoke iqhiye othwele umntwana umuntu wesifazana lo uyahlekelela umuntu osebenza kwezempilakahle ubambe ingalo yomntwana kulenombolo azibhalayo abanye bebukele.

Umuntu wesilisa ogqoke impahla wafaka wazipenda lobuso ezenza umuntu wesifazana, upende imilomo yakhe ngombala obomvu njalo emehlweni uzidwebadwebile ngombala omnyama wasegqoka iqhiye ekhanda lakhe.

Abantu ababili abesifazane basewofisini ekamongikazi onguye omkhangeleyo isisu sakhe esilomntwana. Umuntu lowu owesifazane ulele embhedeni utshengiswa umabonakude omtshengisa ukuthi umntwana ukhula kanjani.

Abantu besefazana ababili, oyedwa ulele phansi ukhanya uzithwele, njalo isisu sakhe sesimhlukumeza. Omunye utofoza isisu sakhe efuna ukuzwa ukuthi umntwana uzwa kanjani.

Abantu abesifazana ababili baphakathi kwehofisi eka mongikazi. Umongikazi umile ekhangele isisu somuntu olele ngaphansi. Umuntu wesifazane, umuntu lowu owesifazane uzithwele.

Abantu abanengi abahlezi emhlanganweni, kulabantu besilisa labesifazane. Abanengi bagqoke amabhatshi amhlophe ngaphezulu .Kube lomunye oyedwa ogqoke ibhatshi elibomvu ngaphezulu.

Abantwana besikolo abesifazane abahlezi ngaphandle emhlanganweni ngaphambi kwabo kumi umuntu wesilisa obaxwayisa ngolunye udaba. Abanye babantwana laba bamile ngemuva kulamabhilidi abonakalayo.

Abantu besilisa abane bame begonene. Bonke bagqoke impahla ezimhlophe ngaphezulu. Omunye impahla yakhe ilamabala abomvu. Kube lomunye olindele ukubathatha umpikitsha.

Umuntu wesilisa ogezekileyo, ugqoke impahla eziyimbala eminengi etshiyeneyo. Ebalela umbala omnyama, umbala oluhlaza, obomvu kanye lombala oluhlaza okwesibhakabhaka.

Ithulusi esetshenziswa ngabantu bezempilakahle ukwelapha umuntu ongabe eyephuke unyawo kumbe ingalo, lithulusi iyabotshelelwa enyaweni kumbeni engalweni leyo eyephukileyo ibisibotshwa ukuze ingabe ilokhe ihamba hamba iphambanisa umuntu.

Ibhakane elibonisa umuntu egijima libhakane lezempilakahle elitshengisa ukuqakatheka kokuthi umuntu ahlale ezivoxavoxa umzimba lokuthi kuvikelani ukuze ahlale elempilakahle enhle.

Umuntu wesifazane ohlezi ngaphansi umuntu wesifazane lowu uyazivoxavoxa umzimba wakhe ,ukuze umzimba wakhe ululame, ubonakala inyawo zakhe ehlezi enabile, kanye lezandla zakhe zibamba ngaphansi konyawo lwakhe , eceleni kulesigubhu samanzi.

Umuntu wesilisa ogqoke impahla elombala oyigireyi uphakamise izandla zakhe emoyeni ebonakalisa ukuqina ayikho engalweni zakhe zona njalo ugqoke impahla emfitshane elombala omnyama.

Izandla ezimbili zitshengisa amagilavu agqokiweyo. Amagilavu lawa aqunyiwe eminweni eveza iminwe ngaphandle. Ngangaphakathi kwamagilavu lawa kuhlukene langaphandle kwamagilavu lawa. Amagilavu lawa alombala omnyama.

Umuntu wesifazana uguqile ngaphansi ephakamise izandla zakhe emoyeni ,ngumuntu othanda ukwenza imidlalo yokuzi voxa voxa umzimba ukuze elulame ,ulenwele ezimfitshane ezimnyama ugqoke impahla emhlophe ngaphezulu

Umuntu wesifazane uhlezi ngaphansi welula inyawo zakhe Kanye lezandla ezijova umzimba ,ukuze umzimba wakhe ululame ,esandleni sakhe engalweni ufake enye into emenza abekwazi ukuba uphefumula kanjani

Umuntu wesilisa usewofisini umi phambi kwamabona kude, esandleni sakhe ubambe ucingo. Ugqoke impahla elombala omhlophe ngaphezulu njalo ukhangele kumabonakude lowu kuyikuthi ufundisa abanye ngezempilakahle.

Ucingo olukhulu olubonakala angani yithawulethi eyodokotela ibonakala umfanekiso womfazi lemikhuhlane eminenginengi egejiweyo. Eceleni sibona njalo kulezinto ezisetshenziswayo ukuze lisistimu isebenze.

Amathulusi asetshenziswa ngabantu abasebenza kwezempilakahle abangaba ngodokotela kumbe omongikazi. Amathuluzi lawa asetshenziswa ukukhangela umzimba womuntu ukuthi uphefumula kuhle kumbe ulesifo emzimbeni wakhe atshiyanetshiyeneyo.

Ibhakane leRBC Rwanda Biomedical Centre amanye amabala abhalwe ngombala omhlophe amanye ebhalwe ngembala etshiyeneyo. Ibhakane leli litshengisela abantu abasebenza lezempilakahle elizweni leRwanda.

Ibhakane elitshengisela umuntu wesifazane ebambe imithi etshiyeneyo esemakhabothini, ngaphansi kwangkhona kubhalwe amazwe axhumane lakho lokhu kubalela ilizwe le Rwanda, ele Ningizimu Africa lele Uganda.

Ithulusi ezinengi ezisetshenziswa ngabantu abasebenza kwezempilakahle, ithulusi lezi zisetshenziswa ukukhangela umzimba womuntu ukuthi usebenza njani njalo lokukhangela imikhuhlane eminengi engabe imhlasele.

Amaluba abonakala ngaphandle, aluhlaza esikiwe ngaphandle. Amaluba lawa made njalo kubonakala ngaphandle kwamaluba kulebhilidi eliyakhiweyo elibonakala angani yindlu. Sibona lotshani.

Isihlahla esincane esibonakala angani liluba esimila egangeni. Isihlahla lesi yiso esisetshenziwa ngabantu bezempilakahle ukwelapha izinto ezitshiyeneyo, silombala oluhlaza njalo phansi sibona leminye imibala emitshiyeneyo.

Amaluba lezihlahla ezilombala oluhlaza okukhule kanye konke kwaminyana endaweni encane. Emaceleni sibona njalo kulomduli emuva olombala oyigrey kanye lenhlabathi emaceleni.

Amaluba amila egangeni amaluba lawa aminyene lapha akhona umhlabathi uyabonakala ngaphansi amaluba lawa alezigodo ezombala obomvu wona alamahlamvu alombala oluhlaza acijileyo emaceleni.

Ibhilidi elakheke kuhle, ibhilidi leli lilamafasitla amakhulu angenisa ilanga. Ngaphambi kwe bhilidi kulotshani ubumile kuhle buqunywe kuhle obulombala oluhlaza lezihlahla ezincane ezimilayo emaceleni kwalo leli ibhilidi.

Amaluba amahle amilayo ngaphandle amaluba lawa alombala oluhlaza, amahlamvu angikhona lawo alombala oluhlaza ecjile ekucineni. Amaluba lawa ahlanga- hlangene lamanye amaluba atshiyeneyo wona alamahlamvu amancane njalo ecijile ekucineni.

Izihlahla ezinengi ezimileyo ngaphandle ngase gangeni phansi kulotshani obuqunywe kahle, njalo izihlala lezi zinde zilamahlamvu amakhulu alombala oluhlaza, kulamatshe ngaphansi kwezihlahla lezi.

Isihlahla esingani ngamaluba esimila egangeni, isihlahla lesi sisebenza ukwelapha izifo ezitshiyeneyo emzimbeni. Silamahlamvu alombala oluhlaza kanye ngaphansi kwangikhona kubonakala kulezinye izihlahla ezinde ezidlula lesi isihlahla.

Isihlahla esikhulu esikhula egangeni. Isihlahla lesi silamahlamvu alombala oluhlaza kanye lezigodo, ngaphakathi kwahlamvu lawa ezilombala obomvu amahlamvu lawa acijile ekucineni kwesihlahla.

Iluba elibonakala limila ngaphandle kwendlu, iluba leli lide njalo lilombala oluhlaza lilamahlamvu amakhulu abonakala angani ayahlaba ekugcineni kwangakhona. Ngemuva kubonakala elinye iluba elide elibhoda ngesihlahla esikhulu.

Amambodlela amanengi atshiyeneyo, afakwe ekhabothini. Amambodlela lawa, asebenziswa ngabantu bempilakahle ukuze belaphe abantu izifo ezinengi ezitshiyeneyo emzimbeni wabo. Amambodlela lawa alamabala atshiyeneyo.

Imbodlela yeAloe peaches, umuthi lowu welapha izifo ezitshiyeneyo emzimbeni womuntu. Lapho umuntu avula khona abesenatha izinto eziphakathi ukuze alulame azizwe engcono. Izinto ezinengi eziphakathi kwaleyi mbodlela ezihlanganiswe ngabantu bezempilakahle.

Umuntu wesifazane omileyo labanye bakhe. Kugani yisitolo esithengisa utshwala obutshiyeneyo. Umuntu lo owesifazana uxwayisa omunye wakhe emtshengisa izinto eziphambilikwakhe lamambodlela la atshiyeneyo ukuthi asebenzani.

Iluba elimila egangeni. Iluba leli lilombala oluhlaza lamahlamvu acijileyo ngaphambili. Amahlamvu la manengi. Iluba leli likhula libe lide njalo liyagcina amanzi amanengi. Iluba leli ngaphansi kwalo kubonakala kulebhilidi.

Amabhokisi amaphilisi atshiyeneyo, asemfanekisweni alapha khona izifo ezitshiyeneyo emzimbeni zomuntu. Lawa mabhokisi alembala omhlophe, lembala eluhlaza kanye lembala ebomvu.

Amaluba amanengi atshiyeneyo amila egangeni, amanye amaluba lawa amhlophe amanye njalo alombala oluhlaza, eceleni kwamaluba lawo kulotshani obumilayo, njalo kulamatshe.

lmithi etshiyeneyo elapha izinto ezitshiyeneyo emzimbeni yabantu kuleminye esemabhokisini eminye iphakathi kwamaphepha njalo eminye isemambodleleni. Kulamabala eminengi lapha emaphepheni lawa imibala eluhlaza, lemibala emibomvu kanye lemhlophe.

Amaphilisi asetshenziswa ngabantu abasebenza kweze mpilakahle, ukwelapha izifo ezinengi ezitshiyeneyo eziyizo ezibamba abantu. Amaphilisi lawa alembala etshiyeneyo, amanye alembala ebomvu kanye lembala emhlophe

Izihlahla ezinengi ezimile eguswini. Izihlahla lezi ngaphansi kwazo kulotshani obumilileyo obude. Isibhakabhaka siyabonakala kanye lamayezi amhlophe kanye lenhlabathi.

Izihlahla lamaluba ezitshiyeneyo ezisetshenziswa ukulapha imikhuhlane etshiyeneyo. Kubonakala kulemibala eluhlaza eyinye njalo ilemibala emhlophe eyinye ilemibala eyibhurawuni. Imikhuhlane eminengi yelatshwa isetshenziswa izihlahla lezi.

Amaphilisi asetshenziswa ngabantu bezempilakahle ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo emzimbeni womuntu. Amaphilisi lawa athiwa yi-F.I.T. Asetshenziswa ukuthi umuntu umzimba wakhe ma ulemikhuhlane eminengi igeziseke iphume kuye.

Umuthi osetshenziswa ngabezempilakahle owelapha izifo ezitshiyeneyo emzimbeni womuntu. Umuthi lo ngowekhampani okuthiwa yiForever Aloeberry Nectar isebenza ukwelapha izifo ezinengi emzimbeni womuntu ikakhulu kwabantu besifazana.

lmithi eminengi etshiyeneyo esetshenziswa ngabezempilakahle ukwelapha izifo ezisemzimbeni yabantu ezinengi ezitshiyeneyo. Izifo lezi zingabangela inhliziyo kumbe amakhanda kumbe amehlo abuhlungu konke lokhu kwelatshwa yimithi efakiweyo lapha.

Amaluba amahle amila egangeni. Amaluba lawa alombala etshiyeneyo. Amahlamvu wona alombala oluhlaza njalo amahlamvu lawa acijile ekucineni. Kubelamanye amaluba abonakalayo alombala obomvu.

Izandla zomuntu zibambe isihlahla esilombala oluhlaza. Lapho abonakala khona engani uyasixovaxova. Ngaphansi kwawo kulendawo yokusikelela, lapha angabekhona esikelele njalo sibona kulendawo ke lapho abantu abanyethela khona.

Isihlahla kumbeni liluba elilombala oluhlaza esimila egangeni njalo sibonakala silamahlamvu acijileyo ngaphambili silamaluba abonakalayo amaluba lawa alombala omhlophe lombala oyiyelo ngemuva njalo sibona amanye amaluba alamahlamvu amakhulu.

Amaluba amanengi abutheneyo asegangeni. Amaluba lawa alamahlamvu alombala oluhlaza, njalo amahlamvu lawa acijile ngaphambi kwawo. Phakathi kwamahlamvu sibona kulamaluba amhlophana amancane.

Abantu besilisa labesifazana bakhangele phambili bethathwa umpikitsha bagqoke impahla ezihambelanayo ezilombala oluhlaza abanye bagqoke amasudu kulezihlahla eziphilayo emaceleni kwabo.

Amaluba amanengi amahle alombala oluhlaza lamahlamvu amakhulu acijileyo ngaphambili, iluba leli limile emdulwini wendlu eyakhekileyo ,ngaphandle kwendlu yomunye umuntu

Umuntu wesifazana obonakala engumlimisi ukha izinto zakhe ezitshiyeneyo engadini yakhe ukuze ayezithengisa kumbeni ayezidla. Izinto lezi zonke zilombala oluhlaza.

Isihlahla setiye siyabonakala kulomfanekiso silamahlamvu amancane acijileyo alombala oluhlaza. Isihlahla lesi sibonakala sisinengi njalo silinyiwe endaweni elensimu enkulu.

Umuntu owesifazana ohlekelelayo ovule ikhabothi elilemithi, imithi eminengi etshiyeneyo esetshenziswa ngabantu abasebenza kwezempilakahle imithi leyi isetshenziswa ngabantu abakhwehlelayo kumbe abalezifuba ezibuhlungu.

Izihlahla ezinengi ziminyene ezisegangeni ezinye zinde okumangalisayo ezinye zisazimfitshane zisesigodweni njalo kulamahlamvu atshiyeneyo alemibala eluhlaza ezihlahleni lezi.

Isihlahla kumbeni iluba elimila egangeni limilile ngaphandle lapha njalo libonakala liyame kumbeni kungaba ngumduli wendlu kumbe kungaba lidwala. Isihlahla lesi sincane njalo silombala oluhlaza.

Iluba elihle elikhulu elikhula egangeni. Iluba leli lilamahlamvu amakhulu alombala oluhlaza, amahlamvu lawa acijile emaceleni ngaphakathi kwawo amahlamvu alombala omhlophe.

Izihlahla ezinengi ezimila egangeni izihlahla lezi ezinye zilembala ebomvu ezinye zilamahlamvu alembala eluhlaza. Ezinye zalezi izihlahla zimfitshane kanye ezinye zibonakala zizinde kulotshani. Kulombala oluhlaza ngaphansi

Isilimo esitholakayo emizini yabantu kanye lasemasimini okwazakala kuthwa yibhobola. Ibhobola liyadleka njalo lilemibala eluhlaza libe lamahlamvu amade amakhulu acijileyo ekucineni aphekekayo.

Amaluba amanengi akhula egangeni. Amaluba la alombala oluhlaza njalo alamahlamvu acijileyo ekucineni. Sibona amaluba lawa njalo engamaluba alombala obomvu lombala ongani uluhlaza uyiyelo. Phansi kwakho sibona elenhlabathi enengi.

Iluba elilombala oluhlaza njalo lilamahlamvu acijileyo ngaphambili. Sibona kulamaluba njalo alombala omhlophe lombala oyiyelo akhanyayo ukuthi asamila, ngemuva sibona kulamaluba amakhulu angani ngawelunga olufananayo.

Amaluba amanengi amila egangeni. Amaluba lawa amhlophe ngaphezulu, lamahlamvu aluhlaza acakileyo njalo ahlabayo. Utshani buyabonakala emaceleni kanye lenhabathi evundileyo iyabonakala.

Iluba elazakala ngokuthi licena lisemfanekiseni lowu. Icena leli lisetshenziswa ukwenza indawo ibe inhle ngaphandle njalo liyakhula lasegangeni lilombala oluhlaza.

Isihlahla esimila egangeni, isihlahla lesi silamahlamvu alombala oluhlaza, njalo amahlamvu lawa acijile, ngaphansi kwakho sibona utshani obulombala oluhlaza, utshani lobu bunengi lezinye izihlahla ezinkulu ngemuva.

Isihlahla esisegangeni esilombala oluhlaza esibonakalayo ukuthi siyelapha imikhuhlane eminenginengi etshiyeneyo. Lesisihlahla sibonakala siyisihlahla esikhulu njalo singanceda abantu bezempilakahle.

Iluba elimila ngaphandle egangeni elilombala oluhlaza. Leliluba libonakala lingelapha imikhuhlane ehlukeneyo letshiyeneyo. Eceleni lapho sibona nje kulamahlamvu asewomile aluhlaza alombala oyibrawuni kanye lotshani obumilayo emaceleni.

Iluba elimila egangeni. Iluba leli likhulu njalo lilamahlamvu abanzi acijileyo ekucineni. Amaluba lawa wonke alombala oluhlaza. Kulamaluba atshiyeneyo.

Iluba elimila egangeni, iluba leli lilezinto ezinengi ezingasetshenziswa ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo emzimbeni womuntu. Iluba leli lilamahlamvu alombala oluhlaza njalo libe lamaluba amhlophe.

Iluba elimila egangeni, iluba leli lide njalo lilameva lilamahlamvu amakhulu, amahlamvu lawa acijile ngaphambili, kulendlu ebonakalayo ngemva kwaleli luba

Isihlahla esikhulu esiminyeneyo esimila egangeni isihlahla lesi silameva ahlabayo alombala amhlophe sona sibe lamahlamvu amakhulu acijileyo ekucineni alombala oluhlaza.

Isihlahla esikhulu esimila egangeni. Isihlahla lesi sisetshenziswa ngabantu bezempilakahle ukwelapha imikhuhlane eminengi etshiyeneyo engahlasela umzimba womuntu. Isihlahla lesi silamahlamvu amakhulu aluhlaza.